Bahlezi abantwana abancane ecansini . Kuhlanzekile lapho abahlezi khona .Bonke balamankomitsho phambi kwabo .Amankomitsho alombala oluhlaza banatha itiye .

Bahlezi abantwana ecansini abancane basesikolo bayazijabulela kanye lombalisi wabo ebaxoxela inganekwane ezitshiyeneyo eziyakha abantwana.

Esikolo semfundo yaphansi kukhona indlu okubizwa kuthiwa kuselebhu lapho abafundi abahamba khona besiyafunda isifundo sesayensi .Zinengi izinto abazifundisa kuleyondlu kukhona kanye lemithi.

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana kumele kube lamabhentshi abahlala kiwo, lamatafula kanye lomduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi njalo umbalisi uyakwanisa ukubuya lamagwaliba mduli afike anamathisele emdulwini ayabe elemifanekiso eminengi.

Abantwana besikolo basekilasini bayabhala. Kukhona amabhuku abawasebenziswayo bebhalela phezulu kwamatafula, bagqoke amaunifomu

Izihlahla ezisemagcekeni esikolo kanye lotshani obuluhlaza phansi . Kulabafundi ababili, kukhona njalo amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona kwezihlahla ezinkulu.

Umbalisi nsuku zonke uhlala ebhalile umsebenzi ebhodini esebenzise itshoko elombala omhlophe. Ngakho nsuku zonke ekuseni abafundi nxa bengena ekilasini baqala ngokubala okubhaliweyo.

Esikolo semfundo yaphansi e 'primary', duzani kwemduli oyakwe ngezithina, kule bhakani elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lesikolo. Phakathi ungangena kulamakilasi amanengi lezihlahla.

Ababalisi bemaphandleni lokhe belngakaphucuki lokhe besasebenzisa ama tshoko nxa bebhala umsebenzi wabafundi ababalisi bemadolobheni nxa befundisa abafundi basebenzisa ama projector

Umduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona eceleni utshani obuluhlaza phakathi kulezihlahla ezinkulu ezikhanya phezulu emdulini umntwana wesikolo omileyo ogqoke iyunifomu.

Zinengi izikolo kulezi insuku uhulumende oseziyakhile sokusele abadala ukuthi bebone ukuthi abantwana bahambile esikolo ukuyafunda ngoba kulilungelo lomntwana wonke ukuthi ahambe esikolo.

Abantwana besikolo basemagcekeni esikolo lapho okulotshani khona obuluhlaza .Bamile amankazana kanye labafana kukhona lombalisi wabo phakathi bayazijabulela phandle bafunda isifundo sePE.

Umduli ogombolozele iskolo, uphendiwe, unjalo uphendiwe ulomfanekiso, umfanekiso lowu ofana lomfanekiso kaMoses ebhayibhilini owayethwele intonga yakhe ngapha eceleni ebabhe ibhayibhili.

Umgwembe olombala oluhlaza, lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi, eceleni kulegwalibamduli elibhaliweyo ngamabala abomvu elilemifanekiso etshiyeneyo , abanye abafundi bazwisisa nxa bebona, umbalisi nxa efundisa uyabe ekhombela kugwaliba mduli leli.

Izikolo zigcwele! Sekusemzalini ukuthi, uyahambisa yini umntwana wakhe esikolo. Kuqakathekile ukuthi umntwana afunde. Kulilungelo lakhe, njalo umntwana afunde. Abelekusasa eliqhakazekileyo.

Esikolo semfundo yaphansi, eprimary. Kulekhabothi enkulu. Umduli phakathi. Kwakhiwe ngezitina ezibomvu. Phansi kuhlanzekile, akulangcekeza.

Esikolo kukhona indlu lapho abafundi abafundela khona. Kulamafasiteli avaliweyo ngamakhetheni. Umduli upendiwe phakathi njalo kuletafula eyesigodo esetshenziswa ngabafundi ukubhala.

Esikolo kugcwele amakilasi ananengi. Lapho abafundi abafundela khona. Kukhona njalo lamafasitele, angenisa umoya. Umduli wesikolo, uyakhwe ngezitina ezibomvu. Kukhona njalo amaluba acecisileyo. Lotshani obuluhlaza.

Abantwana besikolo. Isikolo lesikolo sileyunifomu yaso esiyigqokayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi laloba umntwana eselahlekile bembona egqoke iyunifomu yalesosikolo kulula ukuthi bebisele umntwana esikolo.

Ekilasini kulama tafula lapho abafundi ababhalela khona, kuphinde kube lama bhentshi abafundi okuhlala, lomduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi owesikolo

Abantwana besikolo abasekilasini ,kukhona amabhentshi kanye lezitulo zokuhlala lamatafula lapho ababhalela khona. Kukhona njalo lomduli umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Esikolo kukhona itafula lapho umbalisi oyabe efake khona izinto zakhe ezinengi nengi kanye losiba lokubhala lama bhuku kambalisi kuyabe kulesi tulo eceleni esika mbalisi esoku hlala.

Umduli ogombolozele isikolo semfundo yaphansi ePrimary upendiwe njalo ulomfanekiso wabantwana besikolo abadlala ibhola. Duzane komduli phansi kulotshani obuluhlaza.

Ababalisi abathanda umsebenzi wabo bandise ukunamathisela amagwaliba mduli emdulini ukuze abafundi loba umbalisi engekho ekilasini bekwanise ukubala okubhaliweyo lawo magwaliba mduli.

Abantwana besikolo esekhendari kumbe ekolitshini nxa befunda kulezi insuku sebesebenzisa amalephuthophu, umntwana lomntwana uyabe ele lephuthophu yakhe phambi kwakhe njalo bagqoke amayembe amhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary kumbe ekolitshini kulesikhathi lapho abafundi abaphiwa khona ithuba esukume umfundi ayekuma phambili kwabanye abantwana bemkhangele echasisa.

Abantwana besikolo se"Secondary "kumbe ekolitshini bamile bagqoke amajazi amhlophe ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi abazisebenzisayo.

Abantwana besikolo se 'secondary' kumbe ekholitshini, bahlezi ekilasini lapho abafundela khona. Phambi kwabo kulamathafula. Phezu kwamathafula kulamalephuthophu abawasebezisayo. Umbalisi imi phambi kwabo.

Abantwana besikolo abami phambi kwesakhiwo sesikolo. Phambi kwabo kulotshani obuluhlaza. Abanye baquthile, abanye njalo bamile baphakamise izandla emoyeni bathwele ababhuku amhlophe ezandleni.

Abantwana besecondary kumbe ekolitshini abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo akukhethelekile yinkazana kumbe ngumfana bonke bayayenza leyo misebenzi. Abantwana besikolo abafundela ukupheka bayabhekha.

abantwana besikolo abagqoke ama uniform okupheka alombala omhlophe njalo abavalile lapha emakhanda ngezingwane ezimhlophe kukhona imbiza phmbi kwabo abazisebenzisayo nxa bepheka lesitofu

Abantwana besikolo kumbe abekolitshini abafundela ukuba ngo Dokotela bagqokile amajazi amhlophe abhaliweyo emuva ngokuluhlaza ezandleni lapha bagqokile amaglovisi alombala omhlophe. Kukhona imithi abayisebenzisayo lokungamagajana okuncane okulezivalo ezibomvu kanye leziluhlaza.

Ekilasini lapho okufunda khona abafundi kumele kutholakale kulezitulo kumbe amabhentshi okwabafundi okokuhlala Kanye lamatafula lapho ababhalela khona njalo sikhathi sonke kumele kuhlale kuhlanzekile phakathi.

Abantwana besikolo, abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Ujahana ogqoke ihovarosi, elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ebhaliweyo ngamabala amhlophe ngemuva, ufundela ukuyakha.

Abantwana besikolo, se-secondary kumbe ekolitshini. Bafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Lokhu kuzabanceda kusasa empilweni zabo. Bagqoke amahovarosi alombala oluhlaza, okwesibhakabhaka. Lengwani ezilombala olithanga ekhanda.

Umbalisi umile phambi kwabafundi owesifazana bahlezi abantwana besikolo ezitulweni bagqoke amayunifomu abanye njalo bavalile amakhanda ngelembu elimhlophe kulamabhuku phezulu kwamatafula.

Bagcwele abafundi phandle bagqoke amahovarosi alombala oluhlaza abhaliweyo ngemuva ngokumhlophe. Bafundela ukukanika izimota kukhona amathuluzi abawasebenzisayo nxa bekanika.

Labantu abagogekileyo bayafunda bayahamba esikolo. Zikhona inqola zabo abahamba ngazo ezilamavili amakhulu. Kukhona abantu ababafuqayo nxa besiya esikolo besiyafunda labanye abantwana.

Abantwana besikolo bahlezi ebhentshini. Bagqoke amayembe amhlophe, enyaweni bagqoka izicathulo ezimnyama, bagqoka lamabhulugwe amnyama. Bathwele amaphepha bayabhala.

Bahlezi abantwana esikolo bonke bagqokile amayunifomu abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye njalo bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe omileyo phambili kwabo.

Abantwana besikolo basemgwaqweni sebesiya esikolo. Eceleni komgwaqo kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu. Duzane kwabantwana besikolo kulomama ohambayo obhabhule umntwana.

Umduli ogombolezele isikolo, uyakiwe ngezithina ezibomvu. Nxa ungena phakathi esikolo emgwaqweni kuhlanzekile akula gcwekeza. Eceleni kulebhakani elikhulu elimhlophe libhaliweyo ibizo lesikholo.

Eklasini kulomduli omnyama lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko emhlophe , izikolo zemakhaya lokhe zingekaphucuki , ababalisi bemadolobheni abasasebenzisi amatshoko bathi ayabangcolisa sebesebenzisa ama projector nxa befundisa

Esikolo kuleminyango eminengi, iminyango iphendiwe ngombala oluhlaza njalo kukhona lama fasiteli kukhona izihlahla phakathi kwesikolo ezikhanyayo ezinkulu.

Izikolo ezinengi, kungaba sesangweni kumbe phakathi kwesikolo, kuyabe kulebhakani eliyabe libhaliwe ibizo besikolo. Liphinde libhalwe lemithetho yesikolo okumele ilandelwe labafundi kumbe labantu abangena esikolo bezodinga uncedo.

Esikolo isikhathi esinengi esangweni uyathola kulonogada, unogada uyafika ekubuze ibizo akubhale phansi uthi usungena. Ungangena phakathi kulezihlahla ezihlanyelweyo eziluhlaza ezincane lotshani.

Umbalisi ubhalile emdulini esebenzisa itshoko elombala omhlophe ubhalile umhloliso wabafundiokumele nxa befika ekuseni into yakuqala bethathe amabhuku bebhale umhloliso.

Esikolo sesecondary. Bakhona abantu abagidayo. Abesilisa kanye abesifazana. Abagqoke okumhlophe phezulu. Abesilisa bagqoke amabhulugwe, alombala oluhlaza.

Abantwana besikolo basendlini lapho okugcinwa khona ingwalo zabo zokubala ezisekhabothini elamashelufu amanengi atshiyeneyo bagqoke amayunifomu amajesi amnyama alemzila emhlophe ngaphansi.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lebhakane esangweni elilombala omhlophe eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo. Njalo ezinye ziyacecisa ngezihlahla lapha esangweni. Ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi lezihlahla ezinkulu.

Esikolo sesecondary umduli upendiwe esangweni kubhaliwe njalo amabala esangweni phezulu kulebhakani elimhlophe elibhaliweyo kukhona njalo lesihlahla eduzane komduli esilamahlamvu amancane aluhlaza

Bahlezi abantwana esikolo namuhla , umbalisi ubaphe umhloliso ukuthi bebhale, efuna ukubona ukuthi abantwana bayazwisisa na nxa ehlala efundisa nsuku zonke. Omunye lomunye uletafula lakhe lephepha lakhe uyabhala.

Sesize saphela isikolo semfundo yaphezulu esecondary , siyakhwe kuhle kakhulu , imduli bahle bapenda ngependa elithanga kweyinye indawo eluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kukhona isihlahla ekhulu esiluhlaza

Umbalisi umile esikolo ugqoke isikipha esilombala omhlophe. Phambi kwakhe kukhona utshani obuncane phansi obuluhlaza lesihlahla esihlanyeliweyo kukhona njalo izakhiwo ezikhanyayo.

Kulilungelo lomntwana wonke osakhulayo ukuthi ahambe esikolo. Lapha abantwana abafundela khona ekilasini kuyabe kulamabhentshi abantwana okuhlala kanye lamatafula lapho ababhalela khona lomduli osetshenziswa ngumbalisi nxa ebhala umsebenzi wabafundi.

Ziyalandelana izimota zikhangele esikolo ngababalisi sebephuzile kukhona umncintiswano esikolo abantwana sebeqalisile ukuyenza imincintiswano.

Isakhiwo esisithola esikolo se"Secondary " esiyakhwe sisiba side, sigcwele amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona kanye lamafasiteli umduli upendiwe. Sihle okwamagama isikolo.

Esikolo kukhona utshani obuluhlaza njalo lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinhle. Umduli ogombolozele isikolo ulezinsimbinsimbi ezipendiweyo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ungangena phakathi esikolo kulezakhiwo ezinengi lapho abafundi abafundela khona.

Itafula enamathelane lebhentshi lapho abafundi abahlala khona bephinde bebhalele phezulu kwetafula libekiwe. Selisiyangena ekilasini.

Isikolo sesecondary akade sisakhiwa sesize saphela asikaplastwa umduli lokhe kukhanya izitina ezibomvu singcwele leminyango eminengi etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bahlezi bagqoke amayunifomu awe secondary kuletafula enkulu phambi kwabo egcwele izingwalo abazisebenzisayo njalo eceleni kulekhabothi egcwele igwalo layo.

Esikolo ungangena phakathi kukhona indawo elezihlahla ezinkulu lotshani phansi obuluhlaza. Izakhiwo zesikolo kulezindlu ezinengi ezabafundi ezokufundela.

Esikolo semfundo yaphezulu eSecondary kulezindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona eziyakhiwe kuhle kakhulu njalo kukhona lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Izikolo ezinengi phakathi ziyabe zile flag.I flag ilemibala etshiyeneyo, phansi kulotshani obuluhlaza . Kukhona lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Esikolo sekhondari nxa ungena esangweni phezulu kulebhakani elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo, lesangweni lakho kubhaliwe, ungangena phakathi kulezihlahla ezinkulu Kanye lezamabhanana.

Abantwana besikolo abamileyo phambili abagqoke amauniform alamayembe amhlophe bayazihlabelela kukhona umncintiswano wokuhlabela osesikolo. Kukhona ababalisi abahleziyo ababukele umncintiswano lowu.

Isikolo semfundo yaphezulu euniversity . Isakhiwo siyakhwe kuhle kakhulu njalo umduli upendiwe nge penda emhlophe .Kukhona indawo elotshani obuluhlaza Kanye lama luba acecisileyo .Lezinye izihlahla ezinkulu ..

Esikolo semfundo yaphezulu esikubiza sithi kuse yunivesithi kukhona indlu lapho abafundi abafundela khona phakathi kule khabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka lapho okugcwele khona imithi abafundi abayisebenzisayo nxa befunda

Ikhabothi esesikolo semfundo yaphezulu egcwele ingwalo ezinengi ezisetshenziswa ngabafundi esikolo. Abafundi beyunivesithi babala ingwalo ezinengi ukuze bathole ulwazi olunengi.

Siyababongela bonke abantwana abafike ezingeni laphezuku eyunivesithi. Ibanga leli linzima kakhulu ukuthi umntwana ayelifika. Uyabe eqale phansi emfundweni yaseprimary waya esecondary aze ayefika ezingeni laphezulu kuyajabulisa.

I technology isiphucukile kulezinsuku abafundi bezingeni laphezulu e yunivesithi nxa befunda wonke umfundi kumele abe le laptop oyisebenzisayo ngesikhathi sesikolo.

Isikolo semfundo yaphezulu siyakhwe ngobunono obukhulu sihle okwamagama izakhiwo zakhona ziyacazimula phezulu lapha emdulini kukhona njalo izihlahla ezinkulu lotshani obuluhlaza obenza isikolo sibe sihle kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinengi. Kukhona njalo lezindlu zabafundi, abahlala khona. Izakhiwo ezinengi zipendiwe imduli phandle duzane kwesakhiwo kuletafula.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezindlu ezinengi lalapho abafundi abahlala khona. Izakhiwo zabo zipendiwe, kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza, umduli ogombolozele isikolo lezihlahla ezinkulu.

Ezikolo semfundo yaphezulu lapho abafundi abafundela khona. Kulowesifazana omileyo ogqoke ijazi elimhlophe. Ugqokile lesifonyo emakhaleni. Ezivikela emikhuhlaneni. Umi phakathi kwendlu elekhabothi elombala wesibhakabhaka.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okulekhabothi elamashelufu atshiyeneyo kanye letafula. Umduli phakathi upendiwe, kukhona njalo lamafasiteli. Esamendeni kubomvu.

Bahlezi abantwana esikolo semfundo yaphezulu ezitulweni ezilombala obomvu, phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu ogqoke isikipa esimhlophe oyisebenzisayo lamanye amaphetshana amhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi abafundela ukuba ngo dokotela bayagqoka amajazi amhlophe abesilisa kanye labesifazana bamile omunye umfundi ugqoke ama gogorosi.

Bonke abafundi abagcwele e university, ngabafundi abayabe bephumelele ezifundweni zabo zaphansi beze beyefika ezingeni laphezulu sebesiya fundela imisebenzi etshiyeneyo, abafisa ukuyenza ezimpilweni zabo.

Esikolo semfundo yaphedlulu. Kukhona indlu lapho okugcinwa khona amabhuku. Abafundi okubala amanengi. Ayabe ephakathi kwekhabothi, elamashelufu. Abafundi bengathola isikhathi, bayabuya kule indlu, bezebala ingwalo.

Esikolo semfundo yaphezulu, duzane kwesakhiwo kuletafula ebekiweyo phansi, phezulu kwesakhiwo kulephetshana elikhulu elinamathiseliweyo ebhaliweyo njalo lilemfanekiso etshiyeneyo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayahamba emgwaqweni. Phambi kwabo kukhona amanzi. Khanya ukuthi izulu belisina. Eceleni komgwaqo kulotshani obuluhlaza. Kulezakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu.

Owesilisa okhanya ehamba esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, eceleni kwakhe kulotshani obuncane obuluhlaza lamaluba. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, kukhona izindlu lapho abanye abafundi abahlala khona. Bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe. Kuyabe kulemibheda lapho abafundi abalala khona. Phezu kombheda kulelephuthophu.

Abafundi abahlala emfundweni yaphezulu, euniversity. Kukhona izindlu abazibhadalelayo. Kukhona indawo lapho abagezela khona. Lezindlu lapho abahlala khona. Kabavunyelwa ukuba bapheke, ezindlini zabo. Lapho abagezela khona, kuhlanzekile. Umduli umhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu phansi kuhlanzekile akula ngitsho iphepha kukhona njalo izihlahla ezinkulu eziluhlaza izakhiwo zemfundo yaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu njalo imiduli ipendiwe.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elotshani obuluhlaza eceleni komgwaqo lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo ezipendiweyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona abanye abantwana abahlala esikolo phakathi, zikhona izindlu zabafundi kuyabe kulemibheda phakathi, kulendawo lapha abafaka khona impahla zabo Kanye lezikhwama zabo kanye lempompi lapho abageza khona izandla.

Iminyango yabafundi, elombala onsundu. Kunanyathiselwa amaphetshana amhlophe, njalo ayabe ebhalwe ngokumnyama. Kuse university lapha, lababafundi abahlala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu bonke abafundi kumele bebe lawo amalaptop ngoba emfundweni yaphezulu kukalutshwane ukubhalela emabhukwini, bayasebenzisa amalaptop nxa befunda iskhathi esnengi.

Esikolo semfundo yaphezulu sigonjolozelwe zinsimbinsimbi ezipendiweyo ngombala omnyama. Eceleni kulamaluba ahlanyelwayo, kwelinye icele kulotshani obuluhlaza lezakhiwo ezikhanyayo.

Saze saba sihle isikolo, siyakhiwe kuhle kakhulu njalo imiduli yaso ipendiwe. Phansi lapha kulotshani obuluhlaza obuhle lamaluba acecisileyo, kuhlanzekile esikolo.